ŋutsua nɔ sola torch fixim ɖevi amandrē nɔ emegbe ɖevia mene tsatsitre ɖeka medó awu o wɔmeve bɔbɔ nɔ anyi ye ɖeka mlɔ anyi ɖe eƒe axadzi eƒe tukpa bɔtel aɖe nɔ eƒe axadzi

Zikpuiawo le xɔ la me eye seƒoƒo aɖewo hã nɔ xɔ la me le zikpuiawo ƒe megbe. Wokle seƒoƒo aɖewo ɖe gli ŋu le ahuhoe me eye seƒoƒoa ɖewo hã nɔ kplɔ dzi le zikpuiawo ƒe ŋkume.

Nyɔnua mlɔ anyi ɖe eƒe asigbawo me henɔ alɔgbɔnui kom. Nyɔnua dze ŋe ɖe avɔwo dzi. Nu yi ke dzra nyɔnua lee nye avɔ, si ke nye avɔ vovovowo; kente vɔwo, anyaŋawo kple bubuawo.

Nyɔnua le wɔgasi tɔm. Etɔ wɔgashia eɖe trɔ ɖe agba me alo atelɛ dzi eye wokɔ le ɖɔba ʋi aɖe nu. Ami le dzo dzi le egbɔ le kopɔt dzi eye gashi le eme. Ele ehɛ kple wagashi ɖe asi nɔ fiflim eye nyɔnua nɔ anyi ɖe ehɛ dzi.

Ŋutsua kɔ sola kɔ li zikpuia dzi kɔ vie ɖe ati ŋu. enɔ anyi ɖe pɔlugo aɖe dzi lé laptɔp ɖe atadzi. Batri kpli waya kawo nɔ zikpui la dzi ɖe eƒe ŋgɔ. Enɔ asi tem ɖe laptɔp la dzi. Enu dzadzra aɖewo hã nɔ kplɔ dzi ɖe eƒe megbe alo eƒe axadzi.

Nyɔnu wɔme eve aɖe tsi atsitre ɖe wo nɔewo gbɔ le nudzragbagbɔ. Tomatosi, atɔtɔ, ŋtsi, watamelɔn kple bubuawo le asiame fuu. Wotsi atsitre ɖe nudzadzrawo gbɔ.

Ŋutsu ame eve tsi atsitre ɖe polutsi aɖe ŋu si ke wonye míaƒe akaɖidɔwɔlawo alo wo kpɔna míaƒe akaɖiwo ƒe kuxiwo gbɔ. Wonɔ akaɖi alo dzoa la dem alo wonɔ kuxi aɖewo wɔm ɖe akaɖi laŋu.

Sukuviawo nɔ kplɔ la ŋuti nɔ dodokpɔ sue aɖewo wɔm. Wo katã wodo awu ʋi eŋu vi aɖe nɔ kplɔ dzi ɖe woƒe akɔme eɖewo nye nyɔnuwo ɖɔ gaŋkuiwo. Eɖewo nye ŋutsu. Nyɔnua ɖeka hã nɔ nu kom.

Ame aɖewo nɔ anyi ɖe fiasa la me le ƒuƒo me. Ame eve nɔ nyi ɖe eklɔ ŋuti hedze ŋgɔ wo. Nyɔnu ɖeka aɖe hã nɔ anyi dze ŋgɔ ameawo. Polisi ɖeka trɔ megbe le nyɔnua ƒe megbe. Dukɔ aɖe si mieyɔna be USA le woƒe gbɔ.

Ame atɔ tsi atsitre ɖe fiasaɖa ƒe ŋkum eye nyɔnu ame nyɔnu ame eve le bagi ɖe asi. Ɖevi ame eve do awu ʋi si ke nye dzidziwui eye ɖeka do awu ʋi awu dzidziwui si ke ƒe amadede le abe gbemumu ene eye wo le bagi ɖe asi.

Xɔtulawo nɔ gli ɖom ŋkubiatɔe, woɖɔ kuku eye wodo awu abɔ legbe. Wode wodo asiwui eye enɔ blɔkia kɔm kɔ nɔ mɔta dzi lim be yeayi yeƒe dɔ la dzi.

Ŋutsu woametɔ̃ nɔ ŋu mmm wɔm si ke wonye fita. Wo katã wodo asiwui eye woɖo kuku si ke nye kuku ʋi. Wodo awu si ke eƒe amadede di be yeanɔ dzĩĩĩ. Ɖeka nɔ gudzugudzu me.

nyɔnua nɔ anyi ɖetugbi vi dza aɖe dzeŋe ɖe dzi nyɔnuɔ nɔ avifam aklaɖi tɔe sukuvi wɔmeve kple bagi tɔɖe nyɔnuɔ ƒɛ megbɛ gasɔ le ŋutsua ƒe axadzi ŋutsuɔ ɖe bɔbɔ ɖe nyɔnuɔ gbɔ henɔ gbe biam nyɔnua eye moto le nyɔnuɔ ƒe ŋkume ŋutsua ɖe tɔɖe motoa gbɔ nɔ fotoɖem nyɔnua

ŋuɖuɖu le agba me wɔtsɛ makroni sabala abladzo tɔtɔe eye atadi le dzi koklozi lɛ exa woka ɖe agba ka me

Nyɔnu nɔ anyi ɖe zikpui me le xɔ me. Latɔpu nɔ akɔme nɛ eye atukpavi aɖe hã nɔ egbɔ le ekplɔ la dzi. Enɔ asi tem ɖe latɔpu la dzi. Ebla wɔtsi ɖe alɔnu.

Ame aɖewo nɔ wɔɖuɖu me, wota ketevɔ eye wode dzonu afɔ. Wonɔ togodoe me eye wonɔ ʋuƒom nɔ dzidzɔ dom ɖe woƒe ɖokuiwo sike nɔ bɔbɔm nɔ wɛɖu.

Ŋutsua la nɔ ta kom na oluman la, ekɔ avɔ ʋi kɔ tsyɔ oluman la ŋti kple susu be eɖa megage ɖe awu me nɛ o. Takola la ɖɔ kuku ʋi, elé “machina” ɖe mia henɔ ta kom na oluman la.

Ɖevi woame andre nɔ anyi ɖe kratifɔ dzi le xɔ ale ŋuti eye ɖovuvu nɔ woƒe ŋkume. Ɖeka kɔ asi kɔ ɖo klo dzi eye susɔeawo nɔ nu kom.

Ame atɔ̃a ɖe nɔ xɔ me alo le ŋɔnudrɔƒe, ŋutsua ɖeka tsia titre ɖe ame ɖeka ƒe ŋkume le kplɔ̃ la ta, ŋutsua si ke ƒe ŋkume wotsa tsitre ɖa kɔ asi yi dzi, ama ɖe nɔ eƒa xa dzi si ke nye “security” alo ameŋutidzɔla. Ame, fia susɔewo nɔa nyi.

Wolɔ afɔkpa vovovowo kɔ da ɖe anyi eye eɖewo ƒe amadede le dzɛ̃, eɖewo ƒe amadede le abe amakpaɖiɖi ene alo eɖewo ƒe amadede le ʋɛ̃. Wolɔ wo kɔ ɖe anyi eye ambrela aɖe tsi atsitre ɖe afɔkpa la ƒe axadzi sike ƒe amadede le abe amakpa ɖiɖi ene.

Edzo bi exɔ aɖewo eye eʋuwo fia, exɔ akpa gãtɔ hã wofia eye dzidzɔ nɔ tutum le aya me, eye fia dzoa bim le lé emɔto.

Yevu mawo le kuteƒe eye ame atɔ̃wo nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Ŋutsu ɖeka dze klo ɖe nyɔnua ƒe akɔ me. Aɖaka le ŋutsu si ke dze klo ƒe megbe. Ame aɖewo ɖɔ kuku eye ame aɖewo ɖɔ gaŋkui.

Ɖeviawo sɔ ɖe yevu nyɔnua ŋu yevu nyɔnua ɖɔ gaŋkuia lo supesi. Ɖeviawo wɔatu na yevunyɔnua. Ɖevia ɖeka do awu abɔlegbe si ke ƒe amadede le abe amakpa ɖiɖi ene. Dzesidede si ke le awua dzi nye blavevɔ..

Ame atɔ nɔ xɔame. Ame eve nɔ anyi ɖe bafawo ƒe zikpui la me. Ŋutsua ɖeka bɔbɔ ɖe wo gbɔ, ɖeka tsi atsitre ɖe woƒe megbe do awu yibɔ. Wonɔ nu fiam wo ku ɖe dɔwɔna aɖo ŋu.

Ame etɔ̃ nɔ seƒoƒo dom. Ame eve nyɔnu ye ame ɖeka nye ŋutsu. Wo pɛtɛɛ wodo buti. Seƒoƒo aɖewo ƒe amadede le dzĩĩ eye ɖewo le abe gbemumu ene

Ame aɖewo nɔ xɔ me. Ame aɖewo nɔ zɔzɔm nɔ yiyim. Ame ɖeka nɔ nu kplɔm le xa nɔ nu kplɔm. Ame ɖeka tɔ ɖe xɔ me le mɔa nu le aba la gbɔ henɔ ŋku le ɖe xa la me.